Fene nga ono fene akoteire, fene ono ali ku muti nga aye fene ono akaali muto. Fene ono yakulira mu maaga ag'omuti aye nga byombi bikaali bito, ekifene ekito kifanhanha bulungi nga ela kisikiriza omubonhi. Omuti guno bagutematema gukendheze kumasandha bagusalaku n'ensaga edhindhi.

Omwana ogh'obughala nga ali gezaaku okwegezaamu bwagya oketa akapiira. Omwana onho ali kusamba akapiira, aye bwoba olingiliile embeela ey'obwile luyinza okuba lwa igulo, lwa kubanga ekinzenze kye kili kwelaga. Bweluba ti lwa igulo then kiyinza okuba nti yali ali kweketamu sawa dha bwile lwakuba ekinzenze kyelaga.

Amayumba nga gali kulalakulala amayumba ganho ga kala ya, amayumba ganho gendha kufananha enzimba. Amayumba ganho gonhagonha bagaselekesa amabaati meeru, nga amayumba ganho gali mu kifo kilala aye ghangulu ku kasozi. Nga amayumba ganho ghansi ghago ghaligho ekiiko, emiti nh'eisubi. Ate nga bwoba gheyongeileyo ghangulu ghago, ghaligho akasozi , akasozi keyongelayo nh'emiti ela nh'eisubi.

Omughala nga agemye ka sanitizer ali gezaaku okuba nga akilininga engalo. Ka sanitizer kanho basinga kukakozesa okwita obughuka obuyinza okuba mungalo omuntu nga alinha kya maze okugemaku. Omughala onho alinha empeta ku mukono ekitegeeza yandhiba omufumbo ogh'empeta.

Engoma emigalabe nhe entebe nga dha kolebwa mu mbagho bili mu rumu gye babikumilamu, engoma dhinho abantu badhikozesa oku sanhuka abantu baibwe mu bisela bye baba bali kyetaga abakinhi oba abembi. Ekifo kinho ekifo kye ba dhipangikizamu oba odhi tundha

Oluguudo nga oluguudo lunho luli ghansi gh'olusozi, oluguudo lunho lufanana bulungi era nga lusikiliza omubonhi, olugudho lunho lwa zimbibwa nhi kolansi nga balusalamu emyalaala emmyeru. Olusozi lunho lwe toloirwa emiti egy'endhaghulo ela nga ghansi ghalwo ghaligho amayumba. Kumbali mu kiiko ky'olusozi lunho ghaligho enhumba edh'endhaghulo, ebisimbe nh'emiti.

Ekiffo kye batundhiramu ebintu by'amaghanga nga ebintu binho babikozesa okwambala ebintu by'amaghanga ag'endhaghulo. Mu bintu binho mulimu ebitambi, ebitengi, engoma nh'ebintu ebindhi eby'obughangwa eby'endhaghulo. Ekiffo kinho bakidizaininze bulungi nga ebintu ebisinga bili mu kala mmyufu ate nga era ebisinga bitambi nha bisibizo.

Ekyokulya nga bamaze okitegeka kumeeza, ekyokulya kinho bakiteire kukapapula kyenhandhyese kidhonhanti oba ekindhazi ekirimu ekituli ghagati. Kumbali ghaligho ekikopo kyabaliyo omuntu kyaligya okubanga anhwiramu kyayi bwaluma nhi kulindhazi.

Omudaala nga guno omudaala musava lwa kubanga gukotaile ebintu mu mubungi. Ebisokelwaku tuli bona amalibwa nga gano amalibwa galaga nti baaganhoga ila oba gaabitaku ila akasana. Ghagati tulinagho wotameloni nga kumbali ghaligho omukazi ghali ghatilanga amatooke nh'amenvu. Abakazi babili batyaime ghansi mu tenti nga balaga nti nhi bananyini bizineesi dhino. Nga ole oghundhi ayemeleile kumpi nh'akabbaketi aghali emiyembe. Kumbali ghaligho amaduuka ag'endhagulo agatundha ebintu eby'endaghulo.

Omusaadha nga mukaire mu atyaime ghaka nga alinha kyali gezaku okunhwamu mu kikopo, omusaadha onho atyaime ghaka nha baana be nhi mukazi ghe agemye embago nga aligya baku nhi kya tolagho oba nhi ghalima. Omusaadha onho atyaime ghaka nho famille ye kumpi nhe nhumba yaibwe gye basibisa engadha bamala balutamu eitaka okuba nga baghulumpa enhumba enho, kumbali batagho aka gangu keba sobola otyama mu, akagangu kanho kali kumpi nhe miti olubagho ekisense.

Tawuni nga tawuni eno nga erina olugudho luno lutera okutambuza amammotoka nga nagasinga bungi. Amammotoka agasinga gapakinze nga agandhi era gali kulugudho gali gezaku otambula okugya yegagya. Olugudho luno lwetolwairwa amayumba amangi agabbizinensi n'agasulwamu nga abantu balitambula kulugudho abandhi bali kumayumba gano agakalina n'agatali galina. Eno enhumba esokerwaku eriku ghangulu ebipipa eby'amaadhi nga era ne...

Abazanhi bazaala nga banho bazanha mweso, abazanhi banho batera okuba nho mweso gwe baba nga bakolela ku kabagho akalimu obwinha inha. Akabagho kanho batamu ensigo edhendhaghulo batandhika oditambuza basobole okubonha ani asinga anhi asemba. Akazanho kanho katera okuba ku abantu babiri abatyaime ku kabenkii nga oghundhi aba saidhi ere oghundhi yaba ere asinga nha lya mu mwinhe akendho.

Ekimuli nga kisikiliza omubonhi, ekimuli kino kiri mu kala endheru. Ekimuli kino kisikiliza omubonhi kyasikiliza n'ebiwuka. Endhuki eidha ku kimuli okuba nga efunhamu omubisi n'ekimuli kino kyetaga endhuki okuba nga kisobola ozaaza.

Embulu nga eri sembera kumpi n'amaadhi esobole okubanga enhwa kumaadhi gano, embulu eno yabibalabala nga eba kubukalu yaba nimubifo ebirimu amaadhi. Embulu eno eva munsiko nga erisembera mukidhiba ekirimu amaadhi, kumbali okwekidhiba ghaligho omukyanga wabagho n'eisubi.

Abawala basatu nga balina kyebaligezaku okubona kukompyuta ayenga kyebalibona kisanusa, abawala bano bonabona balina kompyuta nga era bwebaba balikusoma bonabona balinga kukompyuta babanga basobola okubanga bainhusa ekyo kyebalikwendha. Abawala bano batyaime kuntebe ndhala nga erimu emiito nga akaffo kasirikirivu kanhumirwa okubamu.